a cikin yankunan da akayi shuka kamar dundu dankali da sauransu kulawa da kariya daga yayyafi yayyafuwar ƙasa yana da matukar mahimmanci musamman a lokacin rashin ruwa ko lokacin bushewa ga wasu daga cikin hanyoyin da za'a bi dan kula ka kariyar ƙasa da kuma inganta girman shuke-shuken na farko shuka ciyawa mai rufi shuka ciyawa mai rufi yana taimakwa wajen hana ƙasa ta yayyafa saboda iska da ruwa. wannan yana rufe saman ƙasa yana hana samun tsagewar ƙasa yana kuma ƙara laushi da ƙarfi ga ƙasa. na biyu shuka ruwan ƙasa yana nufin gina tulun ƙasa ko tsohon gini a cikin zaren gona wannan yana rage yawan tafiyan ruwa akan ƙasa da kuma rage hadarin yayyafuwar ƙasa wannan yana taimakawa wajen tabbatar da cewa ruwa na tafiya cikin ƙasa yanda ya kamata. yana kuma inganta kasan cin abinci ga shuke-shuke. na uku rufe saman ƙasa da tufafin filastik ganyayyaki ko sharar itatuwa yana hana ruwa kwacewa da kuma kare ƙasa daga samun zafi mai yawa ko sanyi mai ƙarfi. yana taimakawa wajen kiyaye yanayin ƙasa daga bushewa. na huɗu rarrabe shuka rarraba shuka yana nufin shuka akan lallausan jujjuyar ƙasa ko akan laɓɓen ƙasa wanda ke taimakawa wajen hana yaɗuwar ruwa a cikin ƙasa da kuma rage saurin yayafuwar ƙasa. na biyar suka tsire-tsire shuka itatuwan kariya a gefen gonakai yana hana isaka mai ƙarfi daga korar ƙasa ko yayyafuwar ta. ko kuma yayyafuwar ta. na shida kariyar ƙasa da dabbobi dabbobi na iya taimakawa wajen rage tsari tasirin ruwa ko ƙarfi a ƙasa na bakwai gina ƙasa mai ayyuka a wasu yankuna gina karamar ruwa aikin zai iya taimakawa wajen hana tafiyar ruwa mai ƙarfi da kuma rage yayyafuwar ƙasa wannan yana ɗaukar ruwan sama sannan ya bada daman shuke-shuken su samu ruwa yayin bushewa. rage girman hanya da ake rage aikin gona yana nufin amfani da hanyoyi da basu ƙare haifar da raɗaɗi a cikin sa ba.

acikin lokacin gushewar kaka a kudancin nigeria akwai wasu nauyukan shuke shuken rifewa da za'a iya shukawa sakanin zagayowar amfani kwaya domin inganta kasa dakuma kareta daga lalacewa (????) ga wasu daga cikin shuke shuken da za'a iya amfani dasu na farko za'a iya amfani da girma girma yana taimakawa wajan samarda sinadarai masu kyau a kasa wanda ze inganta ingancin kasa hakane yana taimakawa wajan hana shukar kasa daga tafasa da zafi alokacin gushewar kaka sa'anan akwai abarba abarba na daya daga cikin shuke shuken dasukeda kyau wajan samarda inganci a kasa wannan yana taimakawa wajan kara ingancin kasa da kuma kareta daga asarar sinadaran kankana kankana shuka tana taimakawa wajan samarda sinadarai akasa kuma tanada kyau wajan hana shukar kasa daga rushewa sa'anan akwai milli milli yanada matukar amfani wajan rufe kasa dakuma taimakawa wajan hana asarar ruwa daga kasa yana kuma taimakawa wajan hana shukar kasa daga rushewa dakuma samarda ingantaccen yanayi ga sauran shuke shuke sa'aanan na biyar akwai lablab wannan shuka na taimakawa wajan bunkasa kasa kuma tanada kyau wajan amfani alokacin gushewar kaka sa'anan yana taimakawa wajan bunkasa yawan amfanin gona agaba sa'anan akwai tacha shine na shida tacha na daya daga cikin shuke shuken da za'a iya shukawa sakanin tacha na taimakawa wajan rufe kasa da kuma kareta daga bushewa dakuma zafi sa'anan akwai ganyan alayahu na bakwai girman shukan tana taimakawa wajan samarda sinadarai masu amfani da kuma hana kasa haka nan tana taimakawa wajan kara yawan sinadarai akasa shuka wadannan shuke shuken a lokacin gushewar kaka ze taimaka wajan inganta kasar hana barna sa'anan da kuma samar da kyakyawan yanayi dan ingantaccen amfani kwaya alokacin ruwan sama wannan shine kwara biyar daga cikin

Juyin shuka da shukar da shuke shuke masu juna suna taimakawa wajen kiyaye lafiyar ƙasa da hana lalacewa sinadaran masu muhimmanci a lokacin bushewan kaka a kudancin Najeriya ta hanyoyi da dama Wa'innan hanyoyi ya haɗa da na farko juyin shuka Tana kare ƙasa daga gajiya lokacin da ake shuka nau'o'in amfani gona daban-daban a ko wani lokaci Wannan yana taimakawa wajen hana ƙasa daga gajiya Wannan yana nufin cewa shukar ƙasa ba za ta zama ta dogara da irin Sinadarai dayawa kawai ba Sa'an nan akwai kare daga ƙwari da cututtuka Juyin shuka yana rage yaɗuwar ƙwari da cututtuka dake damun irin shuke shuken guda Wanda zai iya hana shuka daga lalacewa na biyu shukar da shuke shuke masu juna na farko yana kare ƙasa daga tafasa Shukar da shuke shuke masu juna yana taimakawa wajen rufe ƙasa da ganyayyaki Wanda zai hana tafasar ƙasa da zafi a lokacin bushewar kaka Wannan yana rage zafin ƙasa da kuma hana ruwan ƙasa daga zubewa na biyu inganta amfani da sinadarai a ƙasa Ta hanyar shuke shuke daban daban tare ko wani shuka zai ɗauki sinadarai daga ƙasa a mataki daban daban Wannan yana taimakawa wajen tabbatar da cewa ƙasa Bata amfani daga ko wanne ba tare da ita ba a takaice juyin shuka da shukar da shuke shuke masu juna Suna taimakawa wajen tabbatar da cewa ƙasa tana samun hutu Daga amfani da sinadarai guda Kawai da kuma inganta lafiya ƙasa Wannan yana taimakawa wajen hana lalacewar ƙasa Yana tabbatar da cewa ƙasa bata lalace ba a lokacin bushewar kaka Sa'annan tana tabbatar da cewa an samu amfani gona mai kyau A wannan shekara da gona da kayan gona masu amfani Da iri da zasu taimakawa al'umma gurin ci wannan shine a takaice

acikin kudancin nigeria manoma na iya kulada kiman acid na ƙasa da daidaito sinadarai domin tabbatar da lafiyan ƙasa dakuma samun anfani gona mai kyau alokacin bushewar kaka ta hanyoyi masu sauki da kuma tasiri ga wasu daga cikin hanyoyi da za'a iya bi duba kiman acid na ƙasa gwagin ƙasa sa'anan akwai gyaran acid din anfani da sharan ƙasa da takin zamani anfani da takin zamani takin zamani yana taimakawa wajan samar da sinadarai masu anfani a ƙasa manomi ze iya anfani da takin da ya dace da irin shukan da ake shukawa domin tabbatar da inganci ƙasa kare sinadaran ƙasan alokacin bushewar kaka anfani da takuna mai kyau kamar sharan dabbobi ko sharan shuke-shuke yan taimaka wajan kawo sinadarai na halita dakuma hana ƙasar zama ta gajiya shukarda shuke_shuke masu juna shuka shuke-shuke daban-daban masu juna yana taimakawa wajan tabbatar da cewa ƙasa tana anfani da sinadarai daga kowani shuka amataki daban-daban wannan yana hana ƙasa daga gajiya saboda kowani shuka yana daukan sinadarain dasuki buƙata tahanyoyi daban-daban sa'anan shuka ganyanyaki ko wani abu mai rufi ƙasa shuka ganyanyaki ko wani abu mai rufi ƙasa yana taimakawa wajan kare ƙasa daga tafasar zafi dakuma hana zubar da ruwa wannan rage yawan zafin ƙasa dakuma taimakawa wajan adana ruwa wanda zai taimakawa wajan shirya shuki-shuki a kasan sa'anan akwai anfani da ruwa mai kyau kula da ruwan sha tabbatar da cewa shuke-shuke suna samun ruwa mai kyau mai inganci a taƙayce manoma zasu iya duba kiman acid na ƙasa dakuma anfani da takunan zamani dana gargajiya shukie-shuke masu juna domin kula da inganci ƙasa da kuma samun anfanin gona mai kyau a lokacin bushewar kaka

hadin shuka itatuwa da noma na daya daga cikin hanyoyin da ake anfani dasu dan inganta lafiyan ƙasa dakuma samun yawan anfani goma musaman alokacin bushewar kaka a kudancin nigeria ga yanda hadin shuka itatuwa da noma yake kasan cewa yaki kuma taimakawa na farko kare ƙasa daga rushewa da tafasar zafi shuka itatuwa acikin gonaki yana taimakawa wajan rufe ƙasa daga zafi dakuma hana tafasar ƙasa sa'anan ita itatuwan suna kuma hana ƙasa daga shagala ko rushewa wanda zai iya faruwa alokacin bushewar kaka na biyu inganta adana ruwa itatuwa suna taimakawa wajan adana ruwa acikin ƙasa wannan yanada matukar anfani alokacin bushewar kaka idan ƙasa kiyin ƙaƙƙarfan bushewa itatuwa suna taimakawa wajan tsayarda ruwa wjan tsayar da ruwan ƙasa daga tafiya cikin sauri na uku inganta sinadarain ƙasa itatuwa suna taimakawa wajan ƙara sinadarai masu anfani a ƙasa wasu daga cikin itatuwan da aki anfani dasu a haɗin shuka itatuwa da noma suna samar da ganyanyaki ko kasa da zai iya haɗa ma takin na halitta sa'anan akwai kare ƙasa daga zubar da ruwa itatuwa suna hana zubar da ruwa daga ƙasa wanda zai iya kawo asaran sinadarai da ƙasa wannan yana taimakawa wajan kiyaye lafiyan ƙasa acikin lokacin bushewar kaka dakuma tabbatar da cewa ƙasa tanada inganci sinadarai da ruwa domin samun yawan anfani gona na biyar rage gajiya da kare ƙasa daga gurɓatawa ta hanyan haɗa shuke-shuke masu anfani da itatuwa manoma suna iya rage gajiya a cikin ƙasa itatuwa suna daukar sinadaran dazasu buƙata ataƙaice hadin shuka itatuwa da noma yana taimakawa wajan kare ƙasa daga rushewa da tafasar zafi adana ruwa inganta sinadaran ƙasa da rage gajiya wanda ki taimakawa wajan samun yawan anfani gona alokacin bushewar kaka a kudancin nigeria

acikin kudancin nigeria ingantace kula da ruwa da anfani da sabin dabarun ban-ruwa sunada matukar mahimmanci wajan kula da shuke-shuke alokacin bushewar kaka gayanda za'a hada wadin nan dabarun na farko anfani da dabrun ban-ruwa na zamani ban-ruwa ta hanya anifani? ciwon ruwa ta hanyan anfani da bututun ruwa wannan tsarin yana bada daman isar da ruwa kai tsaye zuwa ga tushen shuka yana rage yawa anfani da ruwa kuma yana tabbatar da cewa shuke-shuke suna samun isashen ruwa bad-ruwa ta hanyan anfani da ruwa mai iska wannan tsarin yana anfani da nau nau'o'in dake fesa ruwa sama yana samar da yanayin ruwa sama wanda ki taimakawa wajan rarrabawa dakuma isarda ruwa ga shuke-shuke adana ruwa ƙasa haɗa shuke-shuke masu juna shuka shuke-shuke daban-daban tare yana taimakawa wajan rufe ƙasa da ganyanyaki wanda zai hana tafasar ƙasa dazafi lokacin bushewar kaka kulada ingancin ruwa tsaftace ruwa ban-ruwa tabbata cewa yana ruwan da ake anfani dashi dan ban-ruwa dashi be gurɓace ba sa'anan anfani da ruwa me tsafta yanada mahimmanci a tabbatar da cewa ruwan ban-ruwan dashi ba gurɓatace bane sa'anan akwai sinadarai marasa anfani ga shuke-shuke ko cika marasa anfani ga shuke-shuke kula da lokacin ban-ruwa ban-ruwa alokacin da yafi dacewa yanada kyau a ban-ruwa alokacin da shuke-shuke suke bukatar ruwa sosai musamman alokacin da zafi yaki ƙaruwa rage yawan ban-ruwa alokacin sanyi alokacin sanyi shukee-shuke suna buƙatan ruwa kaɗan dan haka yanada kyau a rage yawan ban-ruwa anfani da dabarun adana ruwa gina tafkuna ko ramuka dan tara duwa haɗa hanyoyin tara ruwa ta hanya haɗa wannan anyoyin dabarun kulada ruwa da sabbin fasahuhi na daban manoma a kudancin nigeria zasu iya kula da shuke-shuke yanda ya kamata alokacin buhewar kaka sa'anan dan girman da ƙasan samarda anfani gona me yaawa

Ga wasu daga cikin dabarun yin komfosti da za su taimka wajen gina ingantacccen tsarin ƙasa da zai tallafawa manoma sa'annan zai taimkawa noman lafiya a lokacin rani a kudancin Nijeriya daya daga cikin hanyoyin akwai amfani da tushen ganye da tsabtacewa tabbatar da amfani da ganyayyakin itace da sauran kayan lambu wajen yin komfosti wannan zai taimka wajen ƙara sinadaren abinci a ƙasa da kuma inganta narkewar ruwa na biyu kula da ƙarfin ruwa yin komfosti na taimakawa wajen adana ruwa a cikin ƙasa wanda zai rage zafin rana da kuma hana ƙasa ƙonawa hakanan zai taimaka wajen ƙara kuzari ga shuke-shuke sa'annan na uku akwai amfani da kayan lambu na ƙasa yin amfani da kayan lambu na ƙasa kamar shuke-shuke masu kyau ko ganyen itace a saman ƙasa zai taimaka wajen hana zafin rana da kuma rage yawan ruwan dake tsa-tsa a cikin ƙasa na huɗu rarraba tushen kayan komfosti yin komfosti yana taimakawa wajen ƙirkiran ingantaccen tsarin sinadaran dake cikin ƙasa hakan zai inganta lafiyar ganyayyaki da kuma taimakawa shuke-shuke wujen samun abinci mai kyau da ruwa a cikin ƙasa na biyar kula da takin komfosti yana da kyau ayi amfani da komfosti mai ƙarfi wanda ya ƙunshi sinadara kamr su ƙasa ganyen itace da kuma kayan lambu wannan yana taimakawa wajen ƙara inganci da ƙarfin ganyayyakin da ake yin shuke-shuke a cikin ƙasa da ƙara inganta lafiyar ƙasa sa'annan da samun amfani gona mai kyau ta waɗannan hanyoyin kombosti na ƙasa da amfani da waɗannan dabarun da na bayyana ƙwara biyar za a iya gina ƙasa mai lafiya mai kyau da zai bada daman yin noma da shuke-shuke mai kyau a lokacin rani sa'annan da samun amfanin gonan mai kyau a cikin rani a wannan lokaci waɗannan sune darun da za a iya amfani da su a wurin yin komfosti

Kafa takin shuka yana taimakawa wajen adana danshi a cikin ƙasa da kuma kariya daga zafin rana a lokacin rani a kudancin Nijeria ta hanyoyi masu zuwa na farko kariyar zafi kayan lambu na ƙasa yana rufe saman ƙasa wanda ke taimakawa wajen rage yawan zafin ranan dake shiga ƙasa wannan yana hana ƙasa zafi sosai wanda zai iya haifar da matsaloli ga shuke-shuke na biyu rage yawan ruwan dake tsatsa? yana hana ruwan da ke cikin ƙasa tsatsa ko tafiya daga saman ƙasa hakan yana taimakawa wajen adana danshi a cikin ƙasa wanda zai zama tushen ruwa ga shuke-shuke musamman a lokacin rashin ruwan sama na uku inganta yanayin ƙasa yana taimakawa wajen ƙarfafa tsarin ƙasa yana rage yawan Kura da rashin ruwan sama da zai iya lalata ƙasa wannan yana taimakawa wajen kula da ingancin ƙasa da kuma kiyaye yanayin ruwa mai kyau ga shuke shuke na huɗu taimako ga ganyayyaki yana taimakawa wajen samar da yanayi mai kyau ga ganyayyaki ta hanyar kula da yanayin zafi da danshi a saman ƙasa wanda ke taimakawa wajen shuke shuke su sami lafiya kuma su sami ruwa da sinadaran abincin dake da suke buƙata mai kyau waɗannan sune hanyiyi ƙwara biyar da za a iya binsu domin han, domin adana danshin ƙasa da kuma kariya daga zafin a lokacin rani a kudancin Nijeriya ta wannan hanyar hana tifkewar ƙasa yana taimakawa wajen ƙare.. wajen kare ƙasa daga zafin rana da kuma adana shi dashi... da kuma adanashi a cikin ƙasa sa'annan kuma wanda ke taimkawa wajen samun noma lafiya a lokacin rani mai zafi yana taimakawa wajen samu ayi noma lafiya a samu kayan abinci masu kyau sa'annan a samu kayan hatsi da zai amfani al'umman baki ɗaya a lokacin rani lokacin rani lokaci mai zafi kenan waɗannan sune hanyoyi da za a iya amfani dashi.

Amfanin amfani da shuke-shuken rufewa don karewa da kuma inganta asa a lokacin rani a kudancin Nijeriya sun haɗa da wasu hanyoyi masu zuwa na farko kare ƙasa daga ƙura shuke-shuken rufewa suna rufe saman ƙasa wanda zai hana ƙura da zafin rana kai tsaye ga ƙasa wannan yana rage lalacewar ƙasa da kuma kare ta daga bushewa na biyu inganta danshi a ƙasa shuke-shuken rufewa suna taimakawa waje adana danshi a cikin ƙasa ta hanyar samar da rufin da zai rage tsatsan ruwa wannan yana taimakawa wajen kula da ruwa da kuma rage bushewar ƙasa na uku? ƙarfafa ingancin ƙasa shuke shuken rufewa suna haifar da sinadaran masu a cikin ƙasa lokacin da suke lalacewa wannan yana ƙara ƙarfi ga ƙasa yana inganta ƙarfinta da kuma taimakawa a tsarin ƙasa na huɗu kariyar ciyawa shuke-shuken rufewa suna hana ciyawa girma suna hana ciyawa bazuwa a cikin gona wanda zai iya yin hamyayya da shuke-shuken zai iya ɓata shuke-shuken kenan wanda aka shuka don samar ma mutane abincin ci ko kuma na siyarwa wannan yana rage yawan amfani gona da maganganun da maganganun da za a iya kashewa na biyar kariyar ganyayyaki daga zafi shuke-shuken rufewa suna rufe saman ƙasa wanda ke taimakawa wajen kiyaye shuke shuken daga zafin rana mai yawa wannan na taimakawa matuƙa wajen rage mummunan tasirin zafi ga shuke shuke ga shuke-shuke masu buƙatar ga shuke-shuken ƙasa samun abinci da sinadari wannan shine na shida wasu shuke-shuken rufewa suna taimakawa wajen ƙara azama a cikin ƙasa wanda ke amfani ga shuke-shuken masu buƙatar wannan sinadara? tun amfani da shuke-shuken rufewa manoma a kudancin Nijeriya za su iya kare ƙasa daga lalacewa da ingantashi da inganta abincin a cikin ƙasa da kuma samun amfanin gona mai kyau.

Tsaren ban ruwa na dirip ya na da ga cikin hanyoyin ban ruwa mafi inganci wanda ke taimakawa wajen tsarewan ruwa da kuma kiyaye danshin kasa ya na rage bacar da ruwa ga yadda wannan tsari ke aiki da kuma yadda ya ke taimakawa wajen samun ingantacen ban ruwa na farko ruwan ya na zuwa kai tsaye ga tushen shuka tsarin ban ruwa na dirip yana aika ruwan kai tsaye zuwa tushen shuka ta hanyar bututun roba da ke raraɓa ruwa ahankali kusa da jikin shuke-shuke wannan ya na tabbatar da cewa shuka sun sami ruwa kai tsaye inda su ke bukatar shi na biyu, kiyaye danshin kasa ya na taimakawa wajen tsarin danshin kasa saboda ruwan ya na shigar da kasa ahankali a kusa da tushin shuka wannan ya na hana ruwa bacewa ko tsatsagewa ta hanyar iska ko hasken rana mai karfi. Na uku rage batar da ruwa ya na rage yawan ruwan da a ke bukata wajen ban ruwa saboda ya na amfani da karamin adadin ruwa ta rufa filayen noma wannan ya na rage yawan da ke bacewa ko watsawa a waje ya na kuma ba da damar yin amfani da ruwa sosai. Na hudu inganta amfani da ruwa a lokacin bushewa. A lokacin bushewa ko lokacin ruwan sama kalila Tsarin ya na taimakawa wajen addana ruwa mai yawa da kuma tabbatar da cewa shuke-shuke su na samun ruwa mai kyau wannan ya na taimakawa wajen kiyaye lafiya da haɓakar shuka a lokacin da ruwa ke lullebe. Na biyar ya na taimakawa wajen rage kwariyar ciyawa saboda yadda ruwan ke zuwa kai tsaye ga tushen shuka wannan ya na taimakawa wajen rage girman ciyawa a tsakanin shuke-shuke na shiga rage yawan ruwan sama a kasa saboda tsarin ya na raraba ruwa a kasa sosai ya na rage matsaloli da ze iya fuskanta da ga ruwa mai yawa. Na bakwai, kulla da yanayin ban ruwa tsarin ya na ba da damar a kulla da yanayin ban ruwa daidai gwargwado a takaici. Tsarin ban ruwa na dirip ya na ba da damar yin amfani da ruwa cikin hikima da kuma ingantacen hanya ta wajen raraɓa ruwa kai tsaye zuwa tushin shuka.

Amfanin shuka kayan amfanin shuka kayan rufi don inganta ingancin ƙasa da hana ruwa da hana ruwan ƙasa a lokacin bazara na ɗaya inganta ingancin ƙasa kayan rufi suna ƙara sinadarai a cikin ƙasa wanda ke taimakawa wajen haɓɓaka koshin shuka da ingancin kasa na biyu, hana ruwan kasa shuka kayan rufi suna taimakawa wajen rike ƙasa daga yawan shan ruwa ko rashin ruwan sama wanda ke rage hadarin rushewar ƙasa a lokacin zafi kare ƙasa daga gurɓata kayan rufi suna samar da rufin samun kasa wanda ke hana iska da ruwa su shafi ƙasa kai tsaye suna rage lalacewar ƙasa da rushewarshi na huɗu inganta tsrin ƙasa shuke-shuke suna taimakwa wajen ƙara ƙarfi na ƙasa wanda ke bada damar ruwa da iska su shiga cikin ƙasa da kyau?? na biyar ƙara yawan daskararru kayan rufi suna taimakawa wajen ƙara daskararru a kasa wanda ke ƙara yawan dnshi a ƙasa da kuma rage bushewarar kasa a lokacin bazara na shida?? na shida daga cikin amfanin shuka kayan rufi don inganta ingancin ƙasa da hana euwan kasa a lokacin bazara shine kare lafiyar shuka kayan rufi suna kare shuka daga rashin ruwa da kuma hadarin zafi mai ƙarfi suna taimakawa wajen ƙara girman da lafiyar shukar ta wa innan hanyoyi da na ambata a sama kwara shida shuka ta hanyar da na ambata kwara shida?? kayan rufi na ƙasa yana tabbata? da kuma hanyar shuka kayan rufi manoma zasu iya inganta ƙasa da kiyaye lafiyarta a lokacin bazara sa'annan kuma suna rage hadarin rushewar ƙasa sa'annan kuma da rashin ruwa

???? mafi kyawun hanyoyin juyin noma don taimakawa inganta lafiyar kasa da rage ruwan ƙasa a lokacin bazara? na farko na farlo daga cikin wa innan hanyoyin noma shuka masu banbanci yin juyin noma tsakanin shuka masu banbanci kamar hatsi da kayan lambu yana taimakwa wajen rage yawan amfani da sinadaran ƙasa iri ɗaya wanda ke inganta lafiyar ƙasa? na biyu shuka masu iya tsayawa a lokacin zafi shuka akwai shukokin da sukan iya tsayawa da kyau a lokacin rani da kuma ƙara sinadarai a cikin kasa wanda ke inganta ƙasa sosai na uku haɗa shuka masu raunin ruwa ƙasa da shuka masu ƙarfi yin amfani da shuka masu raunin ruwa a tsakanin shuka masu karfi yana taimakawa wajen rage yawan shan ruwa da kuma kare ƙasa daga lalacewa na huɗu ?/? zaɓar shuka masu tsawon lokaci yin amfani da shuka da suke bukatar lokaci mai tsawo kafin su girma kamar itatuwa ko shuka masu jurewar bushewa / yana ba ƙasa damar samun lokacin hutu daga amfani mai yawa da ruwa da kuma hana rushewar ƙasa na biyar / shukar kayan rufi bayan noma bayan girbe shuka shukar kayan rufi yana taimakawa wajen riƙe kasa daga samun zafi ko ruwan sama mai ƙarfi yana kuma inganta ingancin kasa?? na shida?? yin amfani na taimakawa wajen rufe saman kasa da shara ko kayan gini don hana zubar ruwa cikin sauri wanda ke rage rushewar ƙasa da ingannta riƙe ruwa a ƙasar hanya ta bakwai hanyar nomar ƙasa mai zafi yin amfani da tsarin noma wanda ke bada damar ƙasa ta huta a wasu lokuta yana taimakawa wajen rage gajiya a ƙasa ta wa innan hanyoyin aiwatar d waɗannan hanyoyin juyin noma manoma zasu iya kiyaye lafiyar kasa

?? binciken am fanin hanyoyin don riƙe danshi da daidaita zafi a arewacin najeriya na farko, riƙe danshi a cikin ƙasa rike danshi a cikin kasa yana taimakawa wajen rufe saman kasa da shara ko kayan gini wanda ke hana zubar ?/ wanda ke hana ruwa zubar cikin sauri wannan yana ba ƙasa damar rike danshi na tsawon lokaci wanda ke taimakawa wajen inganta girman shuka musamman a lokacin bazara da ruwan sama ke ƙaranci na biyu, daidaici a zafin kasa? yana taimakawa wajen rage karfin zafin? rana da ya shafi saman kasa wannan yana hana kas zafi sosai a lokacin rana yana kuma kiyaye yanayin kasa daga bushewa mai yawa na uku kare daga bushewar ƙasa yana kare kasa daga rushewa ko zubar ƙasa saboda iska ko ruwa mai karfi wannan yana taimakawa wajen hana gurbatar kasa da kuma rage haɗarin samun ruwan kasa mai karfi a lokacin damina na huɗu inganta ƙasar da za'a shuka yana taimakawa wajen ƙara daskararru a saman kasa wanda zai iya taimakawa wajen samun ingattacen yanayi ga shuka da rage yawan matsalar ƙasa mai takura ko ƙasa mai matsanancin zafi na biyar kare shuka daga zafi mai ƙarfi yana taimakawa wajen samar da kariya ga tushen shuka daga zafi mai karfi yana rage hadarin bushewa ko lalacewar shuka a lokacin zafi na shida samar da sinadaran gina jiki idan ana amfani da kaya da suka fito daga shuke-shuke kamar sharar ciyawa ko ganyayyaki suna kara sinadaran gina jiki a cikin kasa wanda ke inganta lafiyar kasa da kuma girman shuka na bakwai, rage karyewar kaa yana taimakawa wajen hana ƙasa karyewa ko bushewa ?/ wanda ke sa kasa ta kasance cikin yanayi mai kyau ga shuka ta hanyar amfani da wa innan hanyoyi manoma zasu iya rage asarar ruwa inganta lafiyar ƙasa da kuma samun ingattaciyar yanayi?

yanayin muhalli yana da matuƙar tasirin wajen inda zumar sukeyin aure da yanda suke haihuwa ga wasu hanyoyi da yanayin muhalli ke shafan wannan tsarin na farko yanayin zafi da sanyi matan gwangwani suna yin aure a cikin yanayin zafi saboda yanayin zafi yana taimakawa kwayoyoyin zuma su tashi cikin sauki lokacin hunturu da lokacin sanyi yana da wuya a sami tashi mai kyau domin yin aure ka sami tashi mai kyau don yin aure saboda haka zumar sunayin aure ne a cikin lokaci da yanayi yafi dacewa dash.. da ta tashi wannan yana nufin a cikin lokacin bazara ko kaka lokacin zafi ne zuma ke yin tashi da yawa don haɗa aure. na biyu, samuwar ruwan sha akwai bukatar ruwan sha a kusa da gwangwunan zuma domin matan gwangwani da ma'aikatan zuma su sami ruewa da kuma kayan abinci idan yanayi baya bada damar samun ruwan sha ko abubuwan da zuma ke buƙata zai shafi yanda suke kula da kwayoyin cikin gida da kuma inda suke ajiye kwai na uku ruwa da ciyayi idan akwai isasshen ciyayi ko kayan gina jiki a kusa da gwangunan zuma zai taimaka wajen ciyar da ma'aikatan zuma da kuma kawo sinadaran da ake buƙata don haifar da sabbin zuman hakannan ciyayi mai kyau yana taimakawa wajen samun kayan da za'a samar da madara ta musamman da ake bawa zarra na huɗu girman tsaunuka ko tuddai a wasu lokuta zumar tana son tashi daga a yankin da ke cikin tsaunuka ko tuddai saboda yanayi? ah saboda yanayi na iya taimakawa wajen jawo masu tashi daga nesa sharar muhalli da gurɓatar iska? idan muhalli yana ɗauke da gurɓatar iska ko shara wannan ta iya shafar lafiya da kwanciyar hankali na zuma daga ƙarshe yanayin muhalli yana da maƙuƙar mahimmanci wajen tabbatar da cewar zumar na samun damar yin aure da kuma kula da sabbin zuman cikin yanayi mai kyau

A cikin gidan zuma akwai dangantaka mai karfi tsakanin ma'aikantan zuma da sarauniya wajen tsarin zubar da kwai ma'aikatan zuma suna taka mahimmiyar rawa wajen taimakawa sarauniya wajen samar da sabbin kwai da kula da yanayi na cikin gidan zuma dangantakan da take tsakanin ma'aikatan zuma da sarauniya na farko kulawa da sarauniyar ma'aikatan zuma suna kula da sarauniya ta hanyar samar mata da abinci mai gina jiki wannan abinci na taimaka mata ta kasance lafiya da kuma samar da ingattacen kwai ma'aikatan zuma suna tabbatar da cewa sarauniyar tana samun isashshen abinci domin ta iya danne kwai cikin yawa da kyau na biyu taimakawa wajen zuba kwai ma'aikatan zuma suna kulawa da kuma tsaftace inda sarauniya ke zuba kwai sune suke tsaftace rakiyar kwai da kuma tabbatar da cewa? kwan.. ko wani kwaya a cikin gidan zuma yana shirye don ɗaukar kwai na uku bada alamar tabbatarwa ma'aikatan zuma suna amfani da sigina na musamman don tabbatar da cewa sarauniya tana cikin yanayi mai kyau na zubar da kwai idan akwai buƙatar ƙarin kwai ma'aikatan zuma suna kawo ci gaba ta hanyar tabbatar da cewa yanayin gidan zuma yana da kyau da samun abinci mai gina jiki muhimmancin mahalli a gidan zuma na farko tsarin zuba kwai a cikin gidan zuma akwai wani tsari na musamman wanda ke bada damar sarauniya ta zuba kwai cikin rakiyar da aka tsara wannan tsarin yana da matuƙar mahimmanci saboda yana bada damar kwai su girma cikin sauƙi na biyu yanayin zafi gidan zuma yana da yanayin zafi wanda ya dace da tsarin zuba kwar tsarin zuba kwai ma'aikatan zuma suna amfani da jikinsu wajen samar da zafi ko sanyi a cikin gidan na uku abinci abinci me kyau yana da mahimmanci don tabbatar da cewa ma'aikatan zuma da sarauniya suna samun abinci mai kyau na huɗu tsaftacewa da kula da lafiya ma'aikatan zuma suna kula da tsaftace gidan zuma? dangantakan tsakanin ma'aikatan zuma da sarauniya yana da matuƙar mahimmanci wajen tabbatar da cewa kwai suna zuba da kyau yanda ya kamata

Tashin aure na sarauniya yana ɗaya daga cikin mahimman matakai a rayuwar sarauniya wanda keda alaka da kiyaye cigaban gwangunan zuman wannan tashi yana faruwa ne lokacin da sarauniya ta kai shekaru da suka dace da yin aure um wanda yawanci yana faruwa a cikin shekara ɗaya ko fiye a yayin wannan tashi sarauniya tana tashi daga cikin gwangunan zuma domin yin aure da matan gwangwani mahimmancin tashin aure na ɗaya samun ɗaukan kwayoyin gida yana ba sarauniya daman yin aure da matar gwanguna daga gwanguna zuwa daban-daban na biyu gina gangun zuma bayan yin aure sarauniya tana adana kwayoyim jima'i daga matan gwanguna daga matan gwangwani wanda zai zama tushen haifar da sabbin kwai wannan yana da matukar mahimmanci domin ci gaba da rayuwar gwangunan zuma na uku inganta dabbobin zuma tashin aure yana taimakawa wajen inganta lafiyan da ƙarfin gwangunan zuma wuraren da sarauniya ke yin tashin aure daga gurin gwangunan zuma na ɗaya tashin aure yana faruwa ne daga cikin gwangunan zuma zuwa wuraren da suke da nisa da gidan zuma na biyu wuraren guda daban-daban a yayin tashi sarauniya tana tashi zuwa wuraren da ake kira wurin yin aure wanda yawanci ke kasancewa a cikin wurare da ke da nisa daga gidan zuma kamar wuraren ciyayi gandun daji ko kuma filayen ciyayi ko kuma filayen fure-fure tashin aure na sarauniya yana da matukar mahimmanci wajen tabbatar da sabuwar rayuwa a cikin gangunan zuma wannan yana bada damar inganta gwangunan zuma ta hanyar haɗa jini daga wurare daban-daban kuma yana tabbatar da cewa sabbin kwai da zarra suna samin jini mai kyau da lafiyayye wuraren da sarauniya ke iya haɗuwa suna nesa da gangunan zuma domin tabbatar da cewa wannan muhimmin mataki yana faruwa cikin tsari da kuma samun dama ga matar gwanganaye daban-daban

Akwai hanyoyi daban-daban da za'a iya Amfani dasu, Wajen samun zuma Daga gwanguna Zuma cikin aminci Domin gane lafiyar zuma da kuma kiyayye Kayan aiki Ga wasu daga cikin hanyoyin da zaku fi Dacewa da aminci Na daya Amfani da matsatsi Ciwon sugar Wannan hanyan tana amfani da kaya Aiki musamman Da ake kira amfa da ake kira da Matsatsin cire zuma Wanda ke cire zuma daga kwayoyin zuma Ba tare da lalata suba Wannan kayan aiki yana juyawa da sauri Domin cire zuma daga cikin, kwaya Na gwangunan zuma cikin sauki Da tsafta Wannan hanyar tana kiyayye lafiyar gwangunan zuma Domin ana barin Kwayar ba tare da lalacewa bah wanda hakan Zai bada damar zuma su ci gaba dayin amfani dasu Anan gaba Sa'annan na biyu Wannan hanyan ta biyu tana nufin Daukar kwayoyin zuma daga gwangunan zuma Da kuma cire zuma daga kwayoyin Ana daukar kwayoyin zuma da ake cikawa da zuma sannnan a hankali a cire zuman Daga cikin su ta hanyar amfani da karamar wuka Ko kuma kayan aikin hannu Bayan hakan ana barin Kwayar, Su koma cikin gwangunin zumar Don su zama zuma su girma a ciki Na uku a cikin kowane daga hanyoyin da aka ambata Yana da mahimmanci ayi amfani da wannan hanya Wanda zai fitar da hayakin da kwau Domin kwantar da hankalin zumar Hayakin tana sa zuma ta zama nu'nanne Wanda zai'sa su zama masu motsuwa Wannan yana bata damar cire zuma cikin tsanake Ba tare da fargaba ba Hanya mafi sauki itace ta cire, Kwayar na zuma Gaba daya Wannan yana nufin cire kwayar Da ake cikawa da zuma Daga gwangunan zuma Gaba daya Sannan a tache zuma daga cikin su Hanyoyin da aka ambata Suna cikin mafi aminci da ingantaccen hanyoyi Don cire zuma daga gwangunan zuma

Tsarin aure da tsanya kwai a cikin kakanin wasa ya na faruwa ta hanyoyi na musamman matar wasa ta na samun matan wasa tsannan ta na yin haɗewa da su bayan wannan ta na saka kawuna ta na tsaka kwanuka a cikin wasu wurare da su ka dace domin samin tariya ga kwanukan. A cikin kakanin wasa matar ta na sanya kwanukan a cikin danyen itace ko cikin gungumin ganye ko kuma a cikin ramuka ko dutsen da su ke cikin kasa wurin tsanya kwanukan ya na da mahimmanci don tabbatar da cewa su na samun kariya daga hare-haren da za su iya samun da ga hare-haren da za su iya samun za su iya samun su kenan da ga ababen cin abinci ko kuma da ga abunnan da ga ko kuma da ga ma su cin su ma su san cin su kenan ƴaƴan da kwanukan su ka kai matakin girma za su fito da ga cikin kwanukan a matsayin sabbin kakanin wasa wannan shi ne tsarin au yadda aure da sanya kwai, a cikin kakanin wasa ya ke faruwa ya na faruwa ta hanyoyi ne na musamman matar wasa ta na samun matan wasa ne au ta wannan hanya tsannan ta na yin, haɗewa da su tsaannan ta na samun gurare kuma da su ka dace domin samun kariya, ga kwanukan. su kuma kwanukan, in suka kai matakin girma za su fito da ga cikin kwanukan su a matsayin sabbin kakanin wasa.

Kakanin wasa su na da mahimmanci sosai a cikin aikin noma akwai wasu hanyoyi da kakanin wasa ke taimakawa wajen bunkasa samar da amfanin gona mai kyau na daya da ga cikin waƴennan hanyoyin da da ke taimakawa wajen bankasa samur da amfanin gona mai kyau shi ne kariyar amfanin gona da kwari kakanin wasa su na taimakawa wajen tsarafa kwari da sauran dabbobin da kan iya lalatta amfanin gona wasu kakanin wasa su na cin kwari wanda akan ke rage yawan kwarorin da zai iya cutar da amfanin gona. Na biyu gurbatar shuka wasu nauyukan kakkanin wasa su na taimakawa wajen gurbatar shuka wanda ke taimakawa wajen kara yawan amfanin gona musamman ma a cikin gonakin da a ke noma a ke nomawa kayan lambu wannan ya na nufin cewa kakannin wasa, su na takka rawa wajen kara samun, albarkatun gona. Saboda haka kakanin wasa su na takka mahimmiyar rawa wajen inganta samar da abinci da kuma kariya, ga amfanin gona. kamar yanda na gaya wasu hanyoyi da kakanin wasan ke taimakawa wajen bunkasa samar da amfanin gona Kwara biyu na farko shi ne na cikarriyar amfanin gona da ga kwarori, tsaanan na biyu gurbatar shuka Waƴannan shi ne a takaice yanda kakanin wasa su ke takka rawa kuma su ke hidimtawa wajen samar da abinci mai inganci abinci mai kyau da ku ma ba da kariya ga kayan lambu ko kayan gona

Tabbas akwai wasu dabiu na musamman da kakanin wasa ke nunawa yayin yin aure ga wasu da ga cikin waƴennan dabiu na farko yin gwagwarmaya matan kakannin wasa na wasu nauyukan su na yin gwagwarmaya da mazan kafin yin haɗewa wannan ya na faruwa musamman tsakanin mazan wasa, inda su ka yi fafatawa don nuna karfi, da juliya domin tabbatar da cewa mazan da su ka fi karfi ne, za su yi haɗiwa da matar, na biyu tsari gungumen ganye, ko rami matar kakanin wasa ta na neman wuri ne mai kyau da kariya don yin tsanyawa kwanuka kuma ta na amfani da wurare kamar gungunmen ganye ko tsutsaye ko dutsen da zai samar da cikkakiyar kariya ga kawunuka da kwanuka wannan ya na nuna cewa, matar kakanin wasa ta na da tsarin zabi wajen kulla da lafiyar yaran ta Na uku, hana maza shiga gungunmin bayan yin hadewa, matar kakanin wasa ta na iya dakattar da mazan da ga shiga gungunmin ta, ko wuri da kula da kwanuka wannan ya na nuna yadda su ke kare lafiyar kwanukan da kuma tabbatar da cewa su na cikin kariya, da ga masu cutarwa ko hara-hare wannan ya na nuni da cewa kakanin wasa su na da wasu dabiu na musamman da ke tabbatar da cewa su da yaran su su na cikin kyakyawan yanayi na rayuwa da girma kamar yadda na ambaci wasu dabiu, kwara uku na musamman da kakanin wasa ke nunawa yayin yin aure wannan ne, shi ne a takaici.

Mazan kakannin wasa su na da mahimmanci wajen hada aura da tabbatar wajen hada aure da matar kakanin wasa domin tabbatar da cigaban alummar kakanin wasa ga wasu da ga cikin rawar da mazan kakanin wasa ke takawa na farko tsamun damar yin hadewa, da matar kakanin wasa maza su na samun su na nemar damar yin haɗewa da matar kakanin wasa matar ta na dauka nauyin tsanya kwanuka kuma ta na bukatar hadewar da maza tun samun ƴaƴan da za su haifar da sabbin kakanin wasa na biyu yin gasar samun matar maza da dama su na shiga cikin gasa mai zafi dan samur daman yin hadewa da matar kakanin wasa maza su na fafatawa da juna don nuna karfin su da daukaka matsayin su, tsannan mafin karfi ko wanda ya fi dacewa da matar zai yi hadewa da ita na uku, gudanar da lokacin aure maza su na samar da, kwayoyin halitta wanda ke hadda kwanukan matar kakannin wasa bayan haɗewar, matar ta na addana wannan kwayoyin halitta don tsanya kwanuka a lokacin da ya dace duk kuma da haka, bayan aikin haɗewa mazan kakanin wasa ba su da wani aikin kulla da yaran ko gungume bayan wannan su na rayuwa, a cikin yanayi na ƙanƙanar lokaci wato lokaci mai gajeren lokaci kuma gallibi su na mutuwa ne bayan sun yi haɗewan wannan shi ne abbain da mazan kakanin wasa su ke da mahimmanci wajen hada aure da matar kakanin wasa domin tabbatar da cigaba alummar kakanin wasa.

Rayuwar mazan kakanin wasa da matar kakanin wasa ta na da banbanci mai yawa ga yadda babancin ya ke na daya, rayuwar mazan kakanin wasa. Mazan kakanin wasa su na fara rayuwar su da ga cikin kwai, kamar sauran kakanin wasa amma ba su kai matsayin sarauta ba mazan kakanin wasa ba su da ikon tsanya kwanuka ko gudanar da alamuran gungume su na rayuwa ne na dan lokaci kawai dan samur daman yin haɗewa da matar kakanin wasa bayan yin haɗewa, mazan kakanin wasa yawanci su na mutuwa cikin gajeran lokaci domin su na da rayuwa mai tsawo wanda ke tsara, kawai dan yin haɗewa na biyu, rayuwar matar kakanin wasa matar kaknnin wasa, ta na da babban matsayin sarauta cikin gungumen kakanin wasa ta fara rayuwar ta a matsayin kwai sai ta yi girma zuwa cikkakiyar matar kakanin wasa matar ta na da alhakin tsanya kwanuka da kulla da gungumen, ta addana kwayoyin halitta da ga mazan da su ka yi haɗewar da ita, tsannan ta na amfani da wannan kwayoyin halitta wajen tsanya kwanuka, a cikin gungumen matar kakanin wasa ta na rayuwa mai tsawo fiye da mazan kuma ta na cigaba da gudanar da alummoran gungumen har zuwa lokacin da, ta dena tsanya kwanuka a takaici mazan kakanin wasa su na da rayuwa mai gajeran lokaci da aka tsara kawai, don yin haɗewan yayin da matar kakanin wasa ta na da rayuwa mai tsawo da ta fi kulla, da alamuran gungume da kuma haifar da sabbin kakanin wasa wannan shi ne yanda rayuwar mazan kakanin wasa ta kuma matar kakanin wasa ta banbanta na ba da banbanci-banbance kwara biyu.

Akwai wasu mahimman abubuwa, na muhalli da ke tasiri wajen tsamur nasarar da kuma rayuwar kwanukan kakanin wasa ga wasu da ga cikin waƴennan abubuwan na farko, yanayin zafi zafi ya na takka mahimmiyar rawa wajen haifar da kwanukan kakanin wasa matar kakanin wasa ta na tsanya kwanuka a wurare da ke da yanayi mai ɗumi domin yanayin zafi ya na taimakawa, wajen gina jikin su da saurin haihuwa idan yanayin zafi, yayi kasa ko yayi yawa, ya na iya hana haihuwa ko kuma ragen yawan kwayoyin halittan da ake samu na biyu, ruwan sama takalmin wasa su na bukatar yanayin danshi mai kyau domin haihuwa da cigaban yara idan yanayin ganshi bai dace ba kwanukan kakanin wasa na iya samun wahalar girma ko kuma su mutu kafin su fitar na uku, kariya da ga masu cin abinci wuraren da matar kakanin wasa ke tsanya kwanuka su na da mahimmanci wuraren da ke da kariya da takadar gurbi ko kwari masu cin abinci kamar cikin rami, ko kungumin ganye su na taimakawa wajen kiyaye kwanuka da ga cutarwa ko lallacewa. Na hudu abincin da a ke samu yawan abinci a wajen kakanin wasa ya na tasiri wajen samuwar nasara abinci mai gina jiki kamar kwari ko sabbobi da ke cikin yanayi, na biyar tsawan lokacin haske, tsawan lokacin haske ya rana ya na tasiri ga kakanin wasa musamman a lokacin tsanya kwanuka wannan ya na nuna cewa abubuwan muhalli kamar zafi danshi kariya da ga masu cin abinci da kuma samun abinci mai kyau su na taimaka su na takka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da cewa kwanukan kakanin wasa su na haihuwa da kuma samun nasarar girma mai kyau yanda ya dace.

Tsarin tsanya kwai a cikin kakanin wasa ya na da matukar ban shaawa ga yadda wannan tsari ya ke zabar wuri, matar kakanin wasa tana fara neman wuri mai kyau dan tsanya kwanuka yawanci ta na zabar wurare da ke da karya da ga ma su cin abinci ko da ga yanayin mai tsanani wuraren da ta ke zaba su na hada, da cikin su na hada da cikin gungunmin ganye rami cikin itace, ko kuma dutsen da ke cikin kasa wasu kakanin wasa su na tsanya kwanuka a cikin shararen wuraren da ke samar da kariya da ga hare-hare na biyu, yin tsanyin kwai bayan tsamun wurin da ya dace matar kakanin wasa ta na amfani da wani tsawo na jikin ta dan tsanya kwai, a cikin wannan wuri ina taimakawa matar wajen tsanya kwanuka cikin tsauraran wurare ko cikin kasa inda za su kasance cikin lafiya har sai sun fara girma na uku karin kwanuka, bayan tsanya kwanuka matar kakanin wasa ta na kulla da wannan wurin wuri domin tabbatar da cewa kwanu domin tabbatar da cewa kwanukan su na cikin kariya da ga dabbobi ko wasu hasari wuraren da matar kakanin wasa ke tsanya kwanuka yawanci su na da danshi mai kyau da zafi mai kyau dan taimakawa wajen haihuwa a takaice dai matar kakanin wasa ta na tsanya kwanuka, acikin wurare masu kariya kamar gungumen ganye ko ramuka cikin itace, ko dutse kuma ta na amfani da hanyar haihuwa dan tsanya kwanuka cikin wuri mai kyau da kariya ta na amfani da wannan hanyar ne domin samun kwai inda hanyar kai taimaka ma tawajen tsanya kwanuka cikin tsuraren wurare ko kuma, cikin kasa inda za su kasance cikin lafiya.

Domin samun nasarar haihuwa na yaran kakanin wasa akwai wasu sha'huda na muhalli da kakanin wasa ke bukata ka wasu da ga cikin wadannan sharuda na farko, yanayin zafi zafin jiki ya na takka mahimmiyar rawa wajen samun nasarar haihuwa kwanukan kakanin wasa su na bukatar yanayin zafi mai kyau dan fara haihuwa yanayin zafi da ya dace ya na taimakawa, wajen tsaurin girma da canza kwanuka zuwa yaran kakanin wasa. Na biyu, danshi kayan kwai su na bukatar yanayin danshi mai kyau domin samun lafiya idan danshi bai dace ba ya na iya hana haihuwa ko kuma kawo matsaloli wajen girmar yaran kakanin wasa wauraren da matar kakanin wasa ke tsanya kwanuka su na da mahimmanci wajen tabbatar da cewa, akwai isheshen danshi na uku, kariya da ga ma su cin abinci wurin da matar kakanin wasa ke tsanya kwanuka ya na bukatar kariya da ga dabbobi ko kwari ma su cin abinci wuraren da ke cikin dutse ƙungumin ganye ko ramukan cikin itace, su na samar da kariya da kwanuka da ga masu cin su ko kuma da ga yanayi mara kyau na huua, abinci mai gina jiki yaran kakanin wasa su na bukatar abinci mai kyau bayan haihuwa, saboda haka wuri da a ka tsanya kwanuka ya na da mahimmanci wajen samun wadatar abinci da zai taimaka wajen bunkassa yaran kakanin wasa na biyar, tsawan lokacin hasken rana tsawan lokacin haske na rana ya na iya shafar haihuwa a takaice kakanin wasa su na bukatar yanayi mai kyau wanda ya hada da zafi mai kyau dan shi kariya da ga ma sucin abinci da kuma wadatar, abinci dan samun nasarar haihuwa na kwanukan su waƴennan su ne hanyoyi biyar din.

Ga tsarin rayuwar kakanin wasa daga yin aure har zuwa haihuwa na kwanuka na farko yin aure. A farkon lokacin bazara ko lokacin damina matar kakanin wasa ta na fara neman mazan kakanin wasa don yin haɗewa mazan kakanin wasa su na fafatawa don samun damar yin haɗewa da matar na biyu, tsanya kwanuka bayan yin haɗewa, matar kakanin wasa ta na fara tsanya kwanuka a cikin wurare masu kariya kamar gungunmin ganye rami a cikin itace ko dutse matar ta na amfani da wani tsawo na jikin ta dan tsanya kwanuka cikin wannan wuri. Na uku haihuwa kwanukar da mata ta tsanya su na bukatar yanayi mai kyau domin haihuwa lokacin da kwanukan su ka samu zafi da ganshi mai kyau, su na fara iya fitar da yaran kakanin wasa da ga cikin kwanuka. Na hudu Girman yara, bayan haihuwa yaran kakanin wasa su na fara cigaba da girma, matar kowa su kakanin wasa su na kawo musuabinci na gina jiki kamar kwari, ko wasu dabbobi da za su taimaka wajen girmar yaran. Na biyar canzawa yaran kakanin wasa su na canzawa da ga matakin kamar lokacin daukar hoto wanda ke noni da lokacin da su ke shirye-shiryen zama cikkakun kakanin wasa Wannan canji ya na faruwa a cikin wanin lokaci na cikin gungumin kaurami Na shidda, zama cikkakun kakanin wasa bayan wani lokaci suna canzawa zuwa cikkakun kakanin wasa wanda ke fara gudanar da aikin kula da gungumin Na bakwai, rayuwa ta tsanya kwanuka cikkaken kakanin wasa ya na cigaba da aiki a cikin gungumin, inda matar kakanin wasa da cigaba da tsanya kwanuka wannan tsari ya na faruwa ne cikin shekaru ko wani lokaci mai tsawo wanda ya ke kawo karshen rayuwar kakanin wasa yayain da sabbin kakanin wasa su ka girma da samun cikkakiyar matsayi., sarauta ko aiki.

kakannin wasa suna wuce wa ta cikin matakai daban daban na rayuwa wanda ko wanne yana da abubuwa dake haifar dashi ga matakin da kakannin wasa ke bi da kuma abubuwan dake haifar da kowanne na farko dai abubuwan dake haifar dashi matar wasannin kaka tana sanya kwanika a cikin wurare masu kariya kamar gunguman ganye ko ramuka cikin itace kwanikan suna buƙatar yanayi me kyau musamman zafi da danshi dan fara haihuwa sa'annan na biyu bayan ƙwai sa'annan akwai yara abubuwan dake haifar dashi bayan kwanikan suna haihuwa suna canza wa zuwa matakin yara wannan yana faruwa lokacin da ƙwayoyin halitta kakannin wasa sun haɗa da kwanikan matar yaran kakannin wasa suna girma ta hanyar cin abinci da matar ko sauran kakannin wasa yake kawo musu abubuwan dake haifar dashi hakanan wannan mataki yana buƙatar abinci me kyau da danshi dan cigaba da girma da kuma rayuwa na uku yaran kakannin kaza suna canza wa cikin matsayin ɗaukar hoto ko canji bayan wani lokaci a wannan lokaci yaran suna cikin wani yanayi na canza jiki wanda zai kaisu ga samun cikakkin kakannin wasa abubuwan dake haifar dashi lokacin da kakannin wasa yana shirye don aikin gunguman wanda zai tabbatar da cewa al'uma tana samun cigaba da kuma kula da sabbin kwanika kakannin wasa suna bi ta cikin matakai guda hudu ƙwai yara abubuwan abubuwan canza wa da cikakkan kakannin wasa ko wanne mataki yana buƙatar abubuwa na musamman kamar yanayin zafi da kuma danshi da abinci dan farawa daci gaba

a lokacin bazara ko lokacin haihuwa kakannin wasa suna gudanar da wani tsarin aure na musamman ga yadda tsarin auren yake na farko fara neman matar a lokacin haihuwa mazan kakannin wasa suna fara neman matan kakannin wasa mazan suna fita daga gungumen su don neman matar wanda zai iya haɗewa da ita matar kakannin wasa tanada babban matsayin sarauta ko tana ɗaukar nauyin sanya kwanuka na biyu gasar samun matar mazan kakannin wasa suna shiga cikin gasar mai tsanani don samun damar yin haɗewa da matar wasu daga cikin mazan sunayin gwagwarmaya tsakanin juna suna nuna ƙarfin jikin su ko juriya don tabbatar da cewa mafi ƙarfi ko wanda yafi dacewane zai yi haɗewa da ita na uku yin haɗewa bayan gasar mafi ƙarfi ko wanda yayi nasara zai iya haɗewa da mata da matar kakannin wasa. haɗewa tana faruwa a lokacin da mazajen kakannin wasa ke haɗa ƙwayoyin halittar su da mata wannan yana ba matar damar adana ƙwayoyin halitta daga mazan da sukayi haɗewa da ita na huɗu bayan haɗewa bayan yin haɗewa mazan kakannin wasan yawanci suna mutuwa ko kuma basu da wani aiki na ci gaba matar kakannin wasa tana adana ƙwayoyin halitta data samu daga mazan a cikin jikin ta wannan yana bada damar sanya kwanuka yana bada damar sanya kwanuka a cikin gungumen data zaɓa wanda zai haifar da sabbin kakannin wasa a taƙaice lokacin haihuwa yana nuna wata gasa mai zafi tsakanin mazan kakannin wasa don samun damar yin haɗewa da matar. wannan tsari yana taimakawa ne wajen samar da sab bin kakannin wasa. sa'annan kuma da gudanar da al'ummar kakannin wasan yanda ya kamata. a taƙaice kenan wannan shine.

tsarin aure a cikin kakannin wasa yana ɗauke da wasu ɗabi'u da al'adu na musamman ga wasu daga cikin hanyoyin da kakannin wasa ke bi yayin yin haɗewar na farko gasar samun mata maza na kakannin wasa suna fara neman matar kakannin wasa a lokacin haihuwa maza suna fafatawa da juna domin samun damar yin haɗewa da matar. wannan yana iya zama gwagwaraya ko wata irin fafatawa ta juriya da ƙarfi na biyu neman hankalin matar maza sunayin koyi da juna don jawo hankalin matar kakannin wasan. wasu daga cikin mazan sunayin gargaɗi ko wasiƙa na musamman dake nuna ƙarfin jikin su da fitowa daga matsayi na ƙarfi. wannan yana nuni da matsayin su a cikin al'umma da kuma gasa a tsakanin su. a wasu lokuta mata matar kakannin wasa tana fita daga gungumen ta cikin wani tafiya na musamman domin haɗewa da mazan wannan tafiya na nufin cewa matar tana samun damar haɗuwa da mazan da suka yi mata gwagwarmaya na huɗu haɗewar ƙwayoyin halitta matar kakannin wasa da mazan sunayin haɗewa lokacin da mazan suka bada ƙwayoyin halitta ga matar matar tana adana ƙwayoyin halittar data samu don sanya kwanuka a cikin gungumen ta a cikin lokacin da ya dace na biyar mutuwar mazan bayan haɗewa bayan yin haɗewa mazan kakannin wasa yawanci suna mutuwa ko kuma basu da wani akin kula da gungumen ko yaran wannan yana nufin cewa aikin maza yana kammala bayan sunyi haɗewa da ita na shida tsarin gungumen daga harshe wasu nau'ikan kakannin wasa suna kiyaye gungume ko wuraren da matar ke sanya kwanuka daga wasu mazan ko dabbobin da zasu iya cin kwanukan wannan tsari yana tabbatar da cewa al'umma na kakannin wasa tana da tsarin gudanar da ci gaba da haifar da sabbin kakannin wasa.

manoma a najeriya na iya yin haɗin gwiwa da masu kiwon zumunta don inganta samar da amfanin gona da kuma kiyaye muhalli ta hanyoyi da dama ga yadda wannan haɗin gwiwa zai iya taimakawa na farko gurɓatar shuka masu kiwon zumunta sunada muhimmanci wajen guɓatar shuka zumunta suna taimakawa wajen gurɓatar shuka wanda ke haifar da yawan anfanin gona kamar ƴaƴan itace kayan lambu da sauran shuke-shuke manoma n iya haɗa kai da wasu da wasu masu kiwon. don samar da ingantaccen gurɓatar shuka wanda zai ƙara yawan amfanin gona na biyu yin amfani da wuraren kiwon zumunta manoma na iya amfani da wuraren da masu kiwon zumunta ke kiwo musamman ma a wuraren da suka shafi shuke-shuke zumunta suna buƙatar dadda suna buƙatar tattawa da wuri mai kyau domin kiwo kuma manoma na iya taimakawa wajen samar da irin wannan yanayi na wurare a gonakin su. na uku kare muhalli da dabbobi haɗin gwiwa zai taimaka wajen kiyaye muhallin ta hanyar rage amfani da sinadarai masu guba da ake amfani dasu wajen kashe ƙwari ko kuma kayan magunguna. zumunta suna taimakawa wajen kula da yanayi da kuma kare muhalli daga lalacewa wanda zai haifar da ingantaccen ɗorewar noma da kiwo. na huɗu samar da zakkar zaki haɗin gwiwa da masu kiwon zumunta zai taimaka wajen samar da zakkan zaki wanda zai zamo wani nau'in samfarin kasuwanci. na biyar ilmantarwa da horaswa manoma na iya koyan dabaru na kiwon zumunta da yadda zasu inganta shukar su ta hanyar amfani da zumunta don gurɓar shuka na shida kariya ayyukan noma daga ƙwari zumunta suna cin ƙwari dake cutar da shuke-shuke wanda ke taimakawa wajen rage yawan ƙwari masu lalata amfanin gona.

zumunta suna taka muhimmiyar rawa wajen inganta lafiyar ƙasa da kuma ɗaukaka lafiyar gonaki a nijeriya ta hanyoyi da dama ga yadda zumunta ke taimakawa. Na farko gurbatar shuka zumunta suna tai akawa wajen gurbatar shuka wanda ke ƙara yawan amfanin gona hakan yana nufin cewa ƙananan shuke shuke da kuma itatuwa suna samun ingantattun gurbatar shuka daga zumunta. wannan yana haifar da yawan ƴaƴan itace da kayan lambu wanda zai ƙara lafiyar gonaki da kuma inganta lafiyar amfanin gona da sumwar ciyayi da tsire-tsire. Na biyu kiyaye ɗorewar muhalli zumunta suna taimakawa wajen habbaka yawan itatuwa da shuke shuke wanda ke taimakwa wajen kiyaye ƙasa daga ruwan sama ko kuma ƙasa daga zubar ruwa wuraren da zumu ta ke gurbatarwa suna taimakawa wajen tsare ƙasa daga lalacewa ta hanyar inganta ciyayi da kuma kyautata ɗakin ƙasa. Na uku inganta ƙwayoyin haltta zumunta suna hana gurɓatar shuka wanda ke taimakawa wajen ƙara yawan ƙwayoyin halitta dake cikin ƙasa wannan yana taimakwa wajen samun ƙasa mai kayu da lafiya wanda ke haifar da shuke-shuke masu ƙarfi da inganci Na huɗu ƙara yawan abinci gada gobe shuke-shuken da zumunta ke gurɓatarwa suna samar da abinci gada gobe kamar shanu, karnuka da kuma sauran dabbobin dake cikin gona. wannan yana haɓɓaka lafiyar dabbobi da kuma inganta samar da abinci da kayan kiwo a gonakai. Na biyar kare dabbobi daga ƙwari umunta suna taimakawa wajen cire wasu wari daga gonaki wasu zumunta suna cin wari masu cutar da shuke-shuke ko kuma suna tsoratar dasu wannan yana rage amfani da magungunan kashe ƙwari a taƙaice zumunta suna taimakawa wajen inganta shuka kare ƙasa da kuma inganta lafiyar gonakai ta hanyar gurbatar shuka, samar da ƙwayoyin halitta da kare gonakai daga ƙwari da lalacewa.

duba da yiwuwar tattalin arziƙi samar da zakkar zaki a najeriya ga manoma da kasuwannin gida. Na farko ƙara yawan samfurin kasuwanci samar da zakkar zaki yana ba manoma damar ƙara samun wata sabuwar hanya ta samun kuɗi zakkar zaki na daga cikin kayayyakin da ake amfani dasu a cikin gida da kasuwannin duniya wanda zai ƙarawa manoma wata hanyar kasuwanci mai kyau wannan yana nufin zasu iya sayar da zakkar zaki ko kuma wasu kayayyakin zumunta na biyu samun damar kasuwanci a yankin gida kasuwannin gida na najeriya suna da buƙatar kayan abinci da na magani kamar kuma zakkar zaki yana daga cikin kayan da ake amfani dasu wajen magani da abinci a cikin manyan kasuwannin gida kamar legas akwai buƙatar zakkar zaki wanda zai samar da damar kasuwanci ga manoma. Na uku ƙara inganci da samun ayyuka samar da zakkar zaki yana taimakawa wajen ƙara yawan ayyukan gona da kuma samar da sabbin damar aiki ga al'umma. masu kiwon zumunta suna buƙatar kula da gungumen zuma wanda ke taimakawa wajen samun ayyukan kula da dabbobi na huɗu amfani da zakkar zaki a cikin magani da abinci zakkar zaki yana da amfani sosai a fannin magani da abinci mutane dayawa da ake amfani da zakkar zaki wajen magance cututtuka kamar mura ciwon sikari ko wasu cututtuka na ciki hakanan zakkar zaki yana da amfani a cikin girki da kuma a matsayin kayan haɗi dan abinci mai gina jiki wannan yana ƙara darajar zakkar zaki a kasuwa ƙaruwar noma mai ƙorewa samar da zakkar zaki na taimakawa wajen inganta noman gona musamman ta hanyar gurɓatar shuka a taƙaice samar da zakkar zaki yana da matuƙar mahimmanci wajen haɓɓaka tattalin ariziƙin najeriya yana samar da dama ga manoma da al'umma ta hanyar ƙara kuɗaɗen shiga samar da ayyukan yi inganta noman gona da kuma samar da kayan abinci da magani.

zumunta suna kata muhimmiyar rawa wajen tallafawa a aikace aikacen noma masu ɗorewa a najeriya musamman a cikin yanayi mai sauyin yanayi da suyin daskarewar ƙasa ga yadda zumunta ke tallafawa a wannan tsarin na farko. gurɓatar shuka, zumunta suna taimakawa wajen gurɓatar shuka wanda ke ƙara yawan amfanin gona kaman ƴaƴan itace, kayan lambu da sauran shuke-shuke wannan yana taimakawa wajen samun amfanin gona mai kyau wanda zai rage dogaro ga noma da ke buƙatar yawan ruwa ko kuma yanayi mai kyau hakanan zumunta suna taimakawa wajen inganta gurɓatar shuka ga shuke-shuken da buƙatar aiki tareda abubuwan dake cikin muhalli. Na biyu kariyar muhalli daga zumunta suna taimakawa wajen kiyaye ƙasa da kuma inganta lafiyar muhalli ta hanyar samun daidaito tsakanin yanayi da shuke-shuke. zumunta suna gurɓatar shuka da shuke-shuke da ke taimakawa wajen ƙaruwar ganyayyaki da ciyayi a cikin ƙasa wanda zai taimaka wajen kiyaye ƙasa daga zubarwa ko lalacewa na uku inganta ɗorewar noma, zumunta suna taimakawa wajen inganta ɗorewar noman gonaki ta hanyar samar da shuke-shuke masu ƙarfi da jurewa shuke-shuken zumunta ke gurbatarwa suna da ƙarfi wajen jurewa yanayi mai ƙarfi ko yanayi mai ƙyama na huɗu rage amfani da magungunan kashe ƙwari, zumunta suna taimakawa wajen rage amfani da magungunan kashe ƙwari saboda suna cin wasu daga cikin ƙwarin masu lalata shuke-shuke. na biyar inganta samun abinci mai gina jiki zumunta suna taimakawa wajen samar da amfanin gona da zasu kasance masu gina jiki da kuma abinci mai kyau. a taƙaice zumunta suna taka muhimmiyar rawa wajen tallafa noma mai ɗorewa a najeriyamusamman wajen gurɓatar shuka inganta lafiyar ƙasa da rage amfani da sinadarai masu illa haka yana taimakawa wajen daidaita tsarin sauyin yanayi da kuma haɓɓaka samun abinci

manoma a nijeriya na iya ƙara yawan amfanin gona ta hanyar amfani da hanyoyin noma da suka dace wanda zai taimaka wajen gurɓatar shuka da inganta lafiyar gonakai ga yadda zasu iya inganta yawan amfanin gona ta hanyar amfani da dabarar kiwon zumunta. samar da wurare kiwo na zumunta. manoma zasu iya samar da wurare masu kyau don kiwon zumunta a cikin gonakin su wannan na iya haɗawa da samar da gungume zumunta ko kuma sanya ababan da zumunta zasu iya amfani dasu zumunta suna gurɓatar shuka wanda ke taimakawa wajen ƙara yawan amfanin gona da inganta lafiyar shuke-shuken. na biyu amfani da shuke-shuken masu jure zafi da danshi manoma na iya amfani da shuke-shuken da zumunta ke gurɓatar wa waɗanda ke iya jure yanayin zafi ko ƙarancin ruwa hakanan shuke-shuken da zumunta ke gurɓatarwa suna taimakawa wajen samar da ciyayi da ganyayyaki masu ƙarfi na uku rage amfani da magungunan kashe ƙwari na huɗu amfani da tsarin noma na cikakken ɗorewa tsarin noma na cikakken ɗorewa na taimakawa wajen kare muhalli da kuma ƙara yawan amfanin gona. manoma zasu iya yin amfani da tsarin noma wanda zai dace da halayyan zumunta shuke-shuke da zumunta keson amfani dasu manoma na iya shuke-shuken da zumunta ke amfani dasu don gurɓatar shuka misali irin wa'innan shuke-shuken suna haɗa da fure-fure da itatuwa dake samar da na shida dolene a tabbatar da ingantaccen yanayi don zumunta manoma su kula yanayin gonakin su don tabbatar da cewa zumunta suna samun da kuma isasshen abinci. a taƙaice. ta hanyar amfani da dabarun kiwon zumunta da kuma hanyoyin noma da suka dace da su manoma a nijeriya na iya ƙara yawan amfanin gona inganta lafiyar gonakai da kuma kiyaye muhalli.

zumunta suna da matuƙar mahimmanci a ciki aikin yaɗuwar polin wanda ke taimakawa wajen samar da amfanin gona ta tabbatar da girman shuke-shuke gayadda zumunta ke taimakawa na farko niman abinci zumunta suna zuwa furen shuke-shuke dan saman don samun munshari da pulin a lokacin da suke ziyarci fure suna tashi daga wani fure zuwa wani suna ɗaukar pulin daga furen farko da suka ziyarci na biyu yaɗuwar pulin pulin da zumunta ya ɗauka a jikin sa yana faɗowa akan wani fure daban lokacin da zumunta ya tafi don neman abinci wannan yana taimakawa wajen samun juna tsakanin furen namiji dana mata wanda shine tushen samar da ƙwayoyin halitta na uku taimakwa wajen ƙirƙirar ƴaƴan itatuwa da kayan lambu saboda zumunta suna taimakwa wajen yaɗuwar pulin shuke-shuke suna samun damar ƙirƙirar ƴaƴan itatuwa da kayan lambu. misali kayan lambu kamar tumatir kabeji da kuma ƴaƴan itatuwa kamar appple suna buƙatar zumunta domin su samu nasarar girma. na huɗu gudunmawa ga tasirin halittu zumunta suna taimakawa wajen ƙara yawan shuke-shuke wanda ke taimakawa wajen ƙara yawan abinci da sauran albarkatun dake ciki n yanayi hakanan zumunta suna taimakwa wajen tabbatar da cewa tasiri da shuke-shuken sunyi kyau da ƙarfi wanda yana taimakwa wajen samar da iska da kuma tabbatar da daidaiton yanayi. na biyar mahimmanci ga matattalin arziƙi a cikin al'ummomi da dama zumunta suna taimakwa wajen inganta amfanin gona a taƙaice zumunta suna da matuƙar mahimmanci wajen taimakwa wajen ƙirƙirar amfanin gona da kuma tabbatar da rayuwar ɗan adam. basu kawai taimaka wajen samar da abinci ba harma suna da matukar mahimmanci wajen kiyaye tsarin halittu da kuma daidaita yanayi.

yaɗuwar polin yana da matukar mahimmanci ga manoman nijeriya saboda yana taimakawa wajen haɓɓaka yawan amfanin gona da samar da ingantattun kayan lambu da ƴaƴan itatuwa. ga wasu dalilan da suka sa yaɗuwar polin yake da mahimmanci ga manoman najeriya na farko ƙara yawan amfanin gona yaɗuwar polin yana taimakawa wajen inganta girman shuke-shuke da ƙirƙirar ƴaƴan itatuwa da kayan lambu wannan yana haifar da ƙarin amfanin gona wanda zai taimakawa manoma samun riba mai yawa na biyu samar da abinci manoma na najeriya suna dogaro da amfanin gona kamar kayan lambu ƴaƴan itatuwa da shuwakun hatsi yaɗuwar polin yana taimakawa wajen samun waɗannan kya wajen samun waɗannan kayayyakin da ake bukata don ciyar da al'umma. na uku inganta lafiyar shuke-shuke yaɗ uwar polin yana tamakawa wajen samun juna tsakanin furanni wanda ke taimakawa wajen haɓɓaka kwayoyin halitta wannan yana nufin shuke-shuke zasuyi kyau kuma zasu fi ƙarfi da lafiya. na huɗu samar da riba mai yawa idan yaɗuwar polin yana gudana yadda ya kamata manoma zasu sami yawan ƴaƴan itatuwa ko kayan lambu mai kyau wanda zai taimaka wajen samun riba mai yawa a kasuwanni na biyar inganta yanayin ƙasa yaɗuwar polin yana tabbatar da cewa tasiri suna girma yadda ya kamata wanda hakan zai taimaka wajen kiyaye daidaiton yanayi da kuma rage hadarin fari ko kuma rashin albarkatun ƙasa a dai taƙaice yaɗuwar polin yana da matukar amfani wajen tabbatar da cewa manoma a najeriya suna samun amfanin gona mai kyau yanda ya dace kuma yanda ya kamata wanda zai taimaka wajen ciyar da al'umma da kuma haɓɓaka tattalin arzikin ƙasa da samun amfanin gona mai kyau yanda mutane zasu iya siyarwa sa'annan zasu iya ci